Ekishushani kyaitu nikigyezaho kutworeka omukazi, omwe nomwe ajwaire akakokoro kaha maisho ,Ari aha computer ningashi abanyankole eyiturikweta kanyabwengye haine eki ariyo nayetegyereza nakoreraho.

Ekishushani nikitworeka omuhanda haza embaju z'omuhanda ogwo nitureebaho amaka agamwe gari omu kikaari agamwe tagari mukikaari kandi hariho etookye ziriho aha rubaju hariho tanka z'amaizi.

Omukishushani kyaitu eki nitureebamu omushaija, naaturebekyera nk'omuzaani w'ebikoonde kandi ari omu mwanya ogu barikutendekyeramu ebikoonde ariyo naayegyesesa kureeba oku arakikwasaganye omuzaano ku guraabe gwahikire

Ekishushani eki nikitwereka abaana bari omukishayi ky'omupiira bariyo nibirukanga bashemereirwe bakuteera orwaari bakugyenda kubugabugana na bataahi baabo abaruga kuhangura omupiira.